Hwana hunofanire kutanga kufundiswa kudzingwarira huchiri hudoko, huchatotange kuguma pachikora. Anoafundisa anosisirwe kuti aafundise njira dzakanaka dzekushambe nadzo nyara dzavo.

Hwana hwedu hweitanga kuende kuchikora hunonga husingafundiswi kunyora hunenge hweifunda kubudikidza ngekutamba mitambo yakaparadzana.

Hwana hudodori huchandotange chikora. Hunotarisirwa kuti mwahunofundira hungevo huine matafura, matebhura anoenderana ngemizera yavo ngezvihlayo zvakona.

Dzimweni dzemichini adzidi bukuta. Sakei mweiona zviyani wagume mumahofisi eatungamiriri pachikora chepashi, munonga muine zviro zvinenga zvakavharwa.

Ana efundo yepakati nguwa iyani yanonga eifunda anofundiswa kukone kubatirana pamwepo. Dzimweni dzemukuwo anopuwe basa rekuita eidetserana.

Ana emazera epashi efundo yepashi dai nevehutano vanoziva kuti anofana kuwane imweni mukuwo wekuti ambotamba sakei meimona eiakirwa zvekutambira pachikorapo.

Ana epfundo yepashi, kakurutu anonyanye kufunda eyiseyenzese mifodho, kakeyi mweyiona kunyazwi pazvidziro zvavo zvakapoteredze chikora panonga payine mifodho.

Mbatso inofundire ana echidoko ari kutange fundo yavo yepashi, inosisirwe kunge iri mbatso yakahlamburika, yakarongedzwe nepekurongedzere mabhuku, pakanaka.

Ana efundo yepashi, nguwa zhinji anofunda ngemifodho, ngekudaroko mwaano fundira muno sisirwe kunge muine zvino seenzeswa paanonga iyi nasire mifodho.

Ana echikora chepashi zviyani, ari ikweyo kuchikora aandosweri taka-taka eindofunde zvemabhuku. Anombopuwe mukana, wekumbobude kubanze, ombotamba.

Ana arikufunda zvifundo zvepashi nguwa zhinji anofunda eiseenzese zvinonga zvakanyorwa . Sakei mweiona mukapinda muzvikora mwanofundira munonga makawanziwe mapepa kumadziro.

Ana eyitange chikora chepashi zviyana chikurutu chekutanga kua fundisa panyaya dze utano hwawo kuti akone kusenzese zvi lavha zvakanaka kuti matenda asa pararira pa chikora.

Ana efundo yepashi kakurutu anonyanye kubate zviro eizenzeserwe mifodho. Sakei mweiona kuti mukapinda mwaanofundira unonga makazare mifodho inonga yakaiswe kumadziro.

Zvikora zvepashi, zvaakutoakirwawo mphatstso dzekudhibanise mitombo. Hotofundiswa huchiri hudodori. Hotokura hweitozviziya ,kuende mberi.

Michina yechimanje manje yaayo peyani ngemuzvikora zvepashi. Ana otofunda eiseenzese makombuyuta kuite tsvakurudzo yezveanenge eifunda.

Afundi efundo yepashi achiri antu anode kufunde mishando yakaparadzana. Zveshe zvonazvo anozvifundiswa aariyo kuchikora kuite mabasa anoizwe pamba ngekuchikora.

Fundo yaayo mazuwa anaa ngeyekutoti vana ngavangofunda nemichini yechimanje manje kubvira achiri mazera rechepashi sakei mweiona zvikora zvepashi zvakaiswewo mareputopu

Hwana huri kutange kufunda wemazera epashkui chikora chekutanga unonyanye kufunda weitoverenge mifodho saka nekudaro poo tinoona vanotaticha veiseenzese njira yemifodho yona.

Chanakire chikora chepakati ngechepadera ngechekuti ana aakutofunda eitoseenzese nyara dzawo. Kuti kuri kudhibanise mitombo ,aakutofunda eidhibanise mitombo yakhona.

Ana edu arikufunda zviro zvakawanda muzvikora zvepakati. Amweni arikufundira koita madhogodheya ekurape mhuka. Anotofunda eitorape mhuka dzemene aiva mumabhukuba.

Akuru akuru ezvefundo anemukuwo wanotombohamba muzvikora eiona kufunda kurikuita ana kubudikidza ngekuseenzesa michini yechimanje manje.

Ana edu efundo dzepakati anofunda kubudikidza ngemichini yechizvino zvino, zvichinji zvakhona anozotozvoseenzesa echinge apedza chikora.

Mazuwa anaa fundo yareruka payani zvasiyana ngekaretu kaya ngekuti waindoti wechiriti gomo remabhuku zvinezvi ana ondosenzese michini yechimanje manje eitofunda.

Nguwa yakauya besha mupengo iyani, zviro zvakona inga zvakatooma. Mwana umwe ngaumwe aigare pachihlayo pake, akavhare muroomo asi tinozvibonga ngekuti ndakazvikunda.

Ana edu ari kutobve kuchikora chepakaticho ,ootokone mabasa ekuti anotokone kudziraramira. Amweni ari koofundire zvekunasire masoro eantu.

Vabereki ngatitsamwirire antani kushinga teidetsera ana edu agume kuzvikora zvepadera kwaanondofundira mabasa anozondoita muupenyu hwavo.

Kudhayako zvainga zvishomani kana kutoshaika kutotamika mwanakadzi anoite mishando wekunasire zviro zvakaita semagetsi. Mazuwa anaya ngekufunda kuno ana azhinji oite mabasa akafa.

Chiro choizwa kumazvikora zvepakati ngezvepadera mazuwa anaya, chanaka maningi, ana otofunda eitonasira zviro kuti kurikutonasire mhatso, ana anatofunda einasire mbatso dzakhona.

Ana arikufunde kusekondari otofunda eitonasira zviro zvinoadetsera muupenyu hwawo kuti eitokone kutsetsa otofunda kutsetsa kwacho kona ikoko.

Afundi vefundoyepakati nefundo yepadera otofunda eitoseenzese nyara dzawo kazhinji kakona akutoti etobvemwo muchikoramwo wakutonodziemera etisendera.

Chazvatonakira mazuva anaya watokona kuendese mwana wako kuchikora chekusekendariyo, watope mwana uwowowo ndaka, ngendaa yekuti mwana iwowowo achibvepo, wakutononasire zviro.

Ana edu ari kufunda kuzvikora zvepakati ayani arikutofundire kudhibanise mitombo anotogara aronzerwa kudzingwarira eisenza.

Abereki tinokurudzirwa kuti kana mwana wakozviyani, eihambe emumango wakareba eiuya kuchikora ngaatsvakirwe movha inoatakura, veiduse kamutuso.

Vafundi vefundo yepakati paanonga ari kuchikora zviyani pane mukuo waanombopiwa wekuti ambobhiirana neamweni awo kumbopiwa nguwa yekumbobhuya ega pachawo.

Ana arikuchokora zviyani, anofundiswa mabasa akawanda wanda amweni akhona anosanganisire ekuchenese nharaunda yaanogara.

Ana ari kuchikora chefundo dzepakati anoseenzeserwa nzira dzakaparadzana maererano ngekupuwa zivo. Dzimweni dzakhona ngedzekuti anodhibaniswa pamwepo ofundiswa.

Hurumende iri kuedza maningi kuwanisa zvikoro zvefundo yepakati muntaraunda dzakaparadzana. Ana azhinji haachahambi mumango wakareba maningi eihambire chikora.

Chiro chakanaka yaambo kuti pachikora panyorwe zina rechikora, ponyorwazve mitemo yavanotarisira kuti muntu unopindepo enge eitevedzere mitemo yona.

Vafundi vefundo yepakati , vanokurudzirwa kakurutu kuti awane mukuwo wokumboyerenga mabhuku dake umwe eyiwona chikoro chimwe nechimwe chinonga chinembatso yemabhuku.

Ana echikora chepakati kufunda kwavo nguva dzimweni kunosanganisire kuverenge mabhuku. Ngekudaroko mwaanofundira munosise kunge makaiswa kabati inonga yeigara mabhuku.

Ana arikuchikora chepakati anofundiswa kubudikidza ngenjira dzakaparadzana Dzimwnei dzemukuwo anofundiswa Ari pamwepo ochipuwa nguwa yekuti achivhunza muvhunzo Nekureketa zvanenge azwa.

Chiro chakabaanaka yaambo kuti vana vawane pekufundira zvinosanganisira midhuri yakaakwa ngemakamuri yekuti vana vakone kufunda zvifundo zvavo zvakaparadzana.

Chiro chakandonaka kukoshesa mwana wako kuti asahamba mumango wakareba eienda kuchikora sakei antu eizobatanidza mare abereki ana eikwira movha.

Ana echikora chepakati nguwa zhinji anofunda ngekunyorerwa imweni dzemukuwo unotaticha wakona unoape mukana wekuti atonyorawo pachidziro.

Maakirwo oyitwe zvikora zvemazuva anaya akabayi naka ngokuti ana haapedzi mukuyo eyihambire mudhuri imweni kuenda kune zvimweni zvifundo.

Ana anofanira kufundira utano kubva achiri pashi pazvikora apatarisirwi kuonekwa nemharara ngenda yekuti mararawo anoparadzira matenda.

Ebandiko rwezvekuchengetedzwa kwemitemo ane mukuwo waanombohambira muchikora eifundisa ana echikora maererano ngekuchengetedza mitemo dzenyika.

Muzvikora munofundira vana vefundo yepakati, munotarisirwa kunge muine zvidziyo zvinoenderana neana akhona, kusanganisire mathebhura ngezvihlayo.

Ana arikuchikora chepakati odetsereka muhupenyu hwavo mundaramo yavo kubudikidza antu iwawo anenge akafundiswa mabasa emaoko pachikora chepakati.

Ana echikhora chephakathi zvimweni zvakhona khutofundawo ngekhuite tsvakhurudzo sekhei mweiona muzvikhora paine mphaztso inonga iripho yakhandodzare mabhukhu.

Mbatso dzinofundire ana ezvikora zvepakati inosisirwe kunge iri mbatso ine zveshee zvinoite kuti mwana afunde akasununguka zvinosanganisire zvihlayo nemabhenji.

Emachechi arikuite mushando mukurutu mukubatana ngehurumende ngevedzidzo kuake zvikora zvinofundise ana mabasa maoko.

Vana vechikora mazuwanaya votofunda veitoite zviro kana veisona varikutofunda veitobate micheni wakona zvirikudetsera yambo kuti arikuzokone kurarama apedze chikora.

Kune njira dzakaparadzana dzinoseenzeswe mukutaticha ana emifundo yepakati. Dzimweni dzakona dzinosanganisire kunyore pamadziro. Unotatichisa eyitoti antu azwisise.

Mafundiro evana vepafundo yepakati dzimweni dzemukuwo anofunde eitonyore pachidziro eidetserana, eionesana kuti zvakanaka ere kana kuti azvizi.

Anotungamirire zvikora anokurudzirwa kuti ngaaise zvipambureki zvinokhombidza antu kuti chikora chiri ngepari. Antu asaswera eirashikwa

Amweni abereki anokoshese utano hweana awo hwekuti asagume kuchikoro atoremba anotengere ana awo mabhasikoro ekuti akone kuchovha eiende kuchikora.

Kunototambiwawo mitambo kuzvikora zvepakatizvo amweni anozobudirira ndiyo mitamboyo atozoona payani pazvivhitivhiti orumba ngemabhora zvinonga zvakatotangira pashiyo.

Ebandiko rehutano anokurudzira ebandiko refundo kuti ana awane chekurya chinopisha ari masikati zviyani ariko kuchikora.

Vafundi vefundo dzepakati vanofunda ngenjira dzakaparadzana imweni yenjira dzavanoseenseserwe pakutaticha ngeye kugariswe pashi ofundiswa aripamwepo.

Chanakire kufindisa mwana wako kuguma pachikora chepakati nechepadera ngechekuti mwana agume iyoyo inenge otofundiswa mabasa anonga ayizomuraramisa muupenyu hwake.

Kuzvifundo zvepadera dera antu otofunda mifundo yemamishando yavachazoda vaite muhupenyu hwavo imweni yakona inosanganisira kutsetsa masimbi.

Karetu, antu ayitoziya madhorobha makuru, ngendaa yekuti anonga oyenda kuchikora chepadera-dera. Zvinezvi tinobaabonga ngendaa yekuti ngemumabuya mwedumo, zvadzaremwo zvikora zvepaderazvo.

Chiro chakabaanaka yampho kufundise mwana wako. Angava ndombi, angave jaha pakani aguma pachikora chepadera- derayo anozotichengeta mangwani.

Kune dzimweni mbatso dzinonzi adzipindwi ngeantu ano bhema pazvikora zvikuwani izvo ,mbatso dzinosanganirisa dzinenge dzeisenzerwa mitombo imweni inokurumidza kubatire moto.

Vafundi vefundo yepaderadera vazhinji vanofundiswa veisenzeserwe michina yechimanje manje vanokona hee kusenzese rutxunga nguwa yaanenge eifunda.

Chiro chakabaanaka yaampho, chekuti unofundise mwana wako, ndangani aguma kuchikora chemberiyo, mwana uwowo atofundire apapo ,anowane mishando mwakakurawo.

Ana ekuzvifundo zvepaderadera, kazhinji kakhona anofunda ngekuyitetswa gurudzo. Apedze kutetswa gurudzo dzakhona, anonyora zvanenge awana mutsvakurudzo dzakhona.

Mukazwa vanenga vabveyo kuchikora chepadera derayo ozwi akamedza mabhuku, anonga eibhuye kuwanda kwakaite mabhuku aanonga aerenga paanonga ari ikweyo.

Kuzvikora zvikuwani ,kazhinji kakhona ana anotofunda eitogarepo. Anotopuwe mphatso dzekutoti apedze kufunda oende muzvimphatso zvavo, zvinonga zviine zveshe.

Mafundiro oita ana ezvikora zvepaderadera asiyana pheya nemafundiro aakuizwa zvinezvi. Vana vodetsereka kubudikidza ngekufunda varipo kakuru.

Mai zviziya ere kuti madhokodheya wo kune anoto fundira kundo nasire mitombo basi ngekuona kuti iri kusenza ere zvaano tarisira kuti isenze.

Zvikoro zvefundo yepadera-dera zvofundisa ana mabasa anotarisirwe kuzoita panonga apedza. Munofundiswe zvifundo zvakaparadzana zvinosanganisira anode kuzoite madhokodheya.

Kune njira dzakawanda dzinoseenzeswa kufundisa ana ari kuzvikora zvepadera dera. Imweni yakhona inosanganisira kufundisa ngemichina yechimanje manje inonga yeikudza zviro kumadziro .

Vafundi vefundo dzepadera dera, vanofunda kubudikidza ngembando dzakaparadzana, dzimweni dzakhona dzinosanganisire michina yechizvino zvino.

Panofundire ana efundo yepadera dera panotarisirwa kunge paine muriro nguwa ngenguwa ngendaa yekuti zvinode kuizwepo zvizhinji zvakhona zvinode muriro nekuerenga zveshe zvona.

Mukaningira maakirwo anoitwe zvikora zvepadera dera , zvinoakwa mbatso dzakona dzeienderana ngechifundo chinoizwemo kuti mwuri mwekubikira munoakwe mbatso yekufundire kubikira.

Mbatso inofundire ana achade kuzoita zvemitombo inosisirwe kunge iri mbatso yakahlamburika isina zviro pashi zvinofanire kuti zvigare muma kabati zvinonga zviri mumakabati.

Muchikora munofundira ana efundo yepadera munotarisirwa kunge mwakahlamburuka. Zvihlayo zvinosisirwe kunge zvirimwo zvinokwanirana ngeafundi akhona.

Ana ezvifundo zvepaderadera anofunda ngenjira dzakaparadzana .Dzimweni dzemukuwo anenge eifunda kubudikidza ngekukurukura ngezvechidzidzo chawo ari oga.

Ana ari kufundire kuti azoite udhogodheya, anotofundaa eitoseenzese michini yakhona. Kuti iri inokudza iyani,. anonga eitoone utenda eitoshanda

Kufunda kwefundo yepadera dera kwasiyana ngekufunda kwepashi. Zvizhinji zvavo anofunda ngekuite tsvakurudzo sakei mweizoona zviyani umwe naumwe anenge aine rukunga rwake.

Chirongwa chakauya ngehurumende chirikudetsera yaambo ana azhinji aarikuenda kuzvikoro zvepadera ngezvepadera arikunofunde mubato wemaoko.